Niriba n tam siteji zuɣu paɣaba ni dabba ka sheba nyɛ silimiinsi ka sheba nyɛ gbansabla silimiinsi maani yino porila o naba ʒi tingbanni ka piri namda piɛli ka gbansabili maa ni yino nyɛla paɣa ka ye liiga waɣinli ka di nyɛ zaɣa dozim ka booboogi.

Tima kohabu shee ka dabba ata be dipuuni dabbba maani yino yela liiga piɛlli ka so jinjiɛm sabinli ka piri namda sabinli ka teebuli zaa o tooni ka do'so gba zaya o yela liiga zabba waɣanli ka kompita tam teebuli maa zuɣu ka o yuuni di puuni.

Daa puuni ka paɣa ʒi baasiketi ʒee zuɣu ka binwola za o tooni binwola maa sheŋa nyɛla leemu ka sheŋɔ nyɛla kabaji ka sheŋa nyɛ poopoo ka o luɣuli sima biɛ loba piɛlli ni ha.

Niriba n laɣim chana bi zaa nyɛla dabba gbansabila n ti pahi silmiinga silmiinga maa niŋ la noosi maks ka pili zipili piɛlli ka dabba maa ni yino gba so jinjam sabinli n yɛ liiga gbunni zaɣa piɛlli ka yɛ jakɛt buluu pa di zuɣu.

Niriba n laɣim zaya paɣaba ni dabba ka paɣaba maa ni yino wuɣi o nuu zuɣusaa ka yaagi o noli o pilila zipil'sabinli ka ye liiga piɛlli ka paɣa so gba zambaɣi o luɣuli o gba wuɣila o nuhi zuɣusaa ka kpa ninkpari sabinli.

Bihi ata n ʒi kilaasi puuni bɛ gbibila giraafiti bɛ nuuni bɛ mee zaa ha yela liiga buluu ka teebuli karili za bɛ sunsuuni teebuli ŋɔ nyɛla zaɣa piɛlli ka duu maa puuni penti zaɣa dozim ka maʒina gba zaya.

Polisi nima n tam palli zuɣu chena ka bɛ nyaanga tihi zaya ka jirambisa waɣinli zaya m penti zaɣa piɛlli polisi nima ŋɔ yinga yela bɛ yunifom ka gbibi marafa ka kpa ninkpara ka pili zipiligu ka so za m baɣi o luɣuli o gba yela bɛ yunifom ka pili zipili sabinli.

duu puuni duu maa peentila zaɣ piɛlli ka kuɣusi ʒɛya kuɣusi maa nyɛla zaɣ tampilim ka dufɛli bihi pa kuɣusi maa zuɣu ka teebuli gba tam sunsuuni ka gilaas nim tam teebuli maa zuɣu ka parantɛ piɛlli gba tam teebuli maa zuɣu ka bin dozim tam parantɛ maa puuni

Niriba n chana ɛapɔt shɛba nyaɣi la baaji ka shɛba mi vuri bi baaji maa tiŋa ban vuri bi baaji maa ni tiŋa maa nyɛla doo o yɛla liiga ɔrɛɛnji ka vuri baaji sabinli ka doo yinga gba nyaɣi baaji pink ka gbubi zaɣa ʒee o nuu ni ka paɣa so zaya ha o gba gbubi baaji dibaa ayi zaɣa sabinli ni zaɣa piɛlli ka nyaɣi zaɣa sabinli o nyaanga.

Salo n laɣim ka shɛbi gbubi kamaranima ka shɛbi gbubi fɔɔn ka do so za bɛ zaaha tooni o yɛla liiga tampilim ka zaɣ piɛlli be di nyingɔli ni ka taya ʒɛɛ gba beni paɣaba maa ni yino kpala ninkpara ka gbubi fɔɔn o nuu ni.

Yili piɛlli n zaya ka niriba za di sambani niriba maa aheba nyɛla gbansabla ka sheba nyɛ silimiinsi silimiinsi maa ni yino nyaɣila baaji o nyaanga ka yɛ liiga sabinli ka tabi o shee ka do yinga ye liiga sabinli ka bɛ ni yino gba nyɛ Ninkurigu o kpala niŋkpara ka ye liiga piɛlli ka di booboogi.

Shikuru bihi n ʒia bɛ zaa ha yela niɛn'piɛla bɛ mee zaa ha nyɛla bidibsi ka teebuli karili za bɛ tooni bɛ ni yino gbibila girafiki ka di diroyi laɣari niŋ dinni ka dikpina maa nyɛ zaɣa dozim ka sheeli nima zaya ha ka bukunima be dinni.

loori nim mini moto nim n tam palli zuɣu moto baribi maa ni yino nyɛla doo o yɛla liiga piɛlli ka kpuɣu paɣa o nyaanga ka paɣa maa yɛ liiga vakaɣali ka di booi booi gi ka loori karili gba ʒɛ n tam palli maa zuɣu ka niraba bɛ dinni niraba maa ni yino yɛla zabba

kom n-dɔya ka niriba be di ni diɛmda bɛ ni yino nyɛla doo o sɔla jinjam piɛlli ka do' so zaya ha o bi piri namda o sɔla jinjam sabilinli ka zaŋ o nuu pa paɣa zuɣu ka paɣa so za lala doo maa tooni o yɛla liiga sabilinli ka mali zab' sabilinli ka kpaakpa tihi gba pe n-gili ba

Silimiin dabba mini Silimiin paɣaba n za yili tooni yili maa nyɛla zaɣa piɛlli ka silimiinsi maani yino nyɛ doo o sola jinjiɛm kaakii ka ye liiga sabinli ka pili zipiligu dabba maani yinga gba tiŋa o yela liiga piɛlli ka so jinjiɛm piɛlli ka ga woochi sabinli.

Paɣa n-ʒi kuɣu piɛlli zuɣu o yela neem'piɛla ka piri namda piɛlli ka pa sari piɛlli ka sɔŋ yarigi o tooni sɔŋ maa nyɛla zaɣ'vakahili ka zaɣ'piɛlli booiboii dini ka kuripootu piɛlli za o tooni ha ka nyɔhi yirina dini ka parante zaya ka kawana be dini.

Loori nima n tam palli zuɣu ka nitiba muɣi muɣi niriba maa sheba gbibila kaari nima ka sheba gbibi hankachifu nima loori maani yinga do'so zala zuɣusaa ka wuɣi o nuhi tiri niriba maa o yela liiga piɛlli ka piri zipili ʒee.

Ashipti duu ka paɣa ʒi kuɣu zuɣu o bobila bob'piɛli ka di booboogi ka ye liiga piɛlli ka so chinchini ka teebuli zeya ka paɣa so ʒi kuɣu zuɣu ka laaputopu tamya ka Paɣa ŋɔ dihiri laaputopu maa ka o nu yinga gbibi takara.

ziligi kpɛbu shɛɛ ka zilijigi nim zanzaya di baanahi ka paɣ' mini daba china paɣ' ni yino yɛla liga sabilinli ka so jinjam sabinli ka kuli vuri baagi ʒiɛ tɛŋa ka do so zaya do maa gba yɛla liga piɛlli ka gbabi baagi sabinli o nuuni ka nyɛgi yinŋa

teebuli n ʒɛta ka mɔri bɛ parantɛ piɛlli ni tam teebuli maa zuɣu gilaas dibayi gba pa teebuli maa zuɣu di tingbanni yɛrigila kaapɛti ka di nyɛ zaɣ buluu ka kuɣusi ʒɛya kuɣusi maa nyɛla kuɣu waɣanli ka dufɛya kɔ balibu balibu kam pa kuɣu maa zuɣu dufɛya maa shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ tankpaɣu

niriba n-laɣim zaya bɛ mi tɔrila ayirimo ka bɛ yino gbubi kaadi ka di sabisabi m-pa kaadi maa zuɣu ka soojanima za bɛ tooni soojanima maa ni yino pili zipiligu ka gbubi malfa sabilinli o nuu ni bɛ nyaaŋga ha tihi n-zaya ŋɔ ka laati pooli gba beni

Ashipti duu ka neesi gbibi biliaɣu n za o pari teebuli zuɣu teebuli maa mee zuɣu binyahari tam mi sheriga tamya ka gbambili sabinli dibaayi gba tamya teebuli ŋɔ zuɣu ka paɣa so zaya o yela liiga buluu ka zaŋ o nu'yinga pa o nyɔɣu zuɣu.

jiramisanima m-bɔŋɔ jiramisa shɛŋa nyɛla zaɣ'dozim ka shɛŋa pɛɛnti zaɣ'piɛla ka niriba chena palli zuɣu niriba maa ni yino nyɛla paɣ'niŋkurugu o sola mukuru piɛlli ka ye liiga piɛlli ka doo za m-baɣi o doo maa gba yela liiga ʒee ka kpa niŋkpar'sabinlli

Niriba n ʒi mopili bɛ ni yino nyɛla silimiiga o nyɛla doo ka teebuli za o tooni ka takara piɛla pa teebuli maa zuɣu han sanitaaza gba tam teebuli maa zuɣu ka do'so za o nyaanga o sola chichini liiga ka pili zipil'sabinli.